duu n bɔŋɔ ka teebuli ʒɛ dinni foon nyɛla din pa teebuli maa zuɣu ka kamɛra gba nyɛ din tam teebuli maa zuɣu labtop gba nyɛla din tam teebuli maa zuɣu ka kuɣu ʒɛ n miri teebuli maa

Moɣali ni n boŋo ka n nyɛ bidibsi anahi ka bi kuriya toori kom ŋunbala maa yɛla daliya nuɣso ka ŋunbala maa yɛ daliya dozim daliya nuɣso maa lani gbubila bokati ka daliya dozim maa lan gbubi gbambila

Jiran bisa n bɔŋɔ. ka yura ayi ga lɔɣu. doo nyala ŋun be lɔɣu maani. ka paɣaba chana ka nyɛɣi baaji titali kabɔbi bɔbi sabinli

Ziliji di ba ayi n zaya ŋɔ salo nyɛla ban za di gbuni bi nyɛla paɣaba ni dɔbba shɛba yɛ daliya sabila ka mali zabiri ziliji maa kama nyɛla zaɣa ʒee ka zaɣa piɛlli gabi.

Bohambu duu n boŋo paɣaba ni dabba n bɛ bohambu duu maa ni teebuli nim n ʒɛya ŋo ka labitopi nim tam di zuɣu eer kondishin nyɛla din biɛni

Paɣa n-ʒiya ŋɔ paɣa maa yela daliya piɛla ka kurufootu ʒe o tooni bindirigu tam kurufootu maa zuɣu ka niriba ʒiya ŋmahiri o fotonima.

Tia gbunni n boŋo nachimba ayi nyɛla bin ʒiya ka foon nima anahi paya yino gbubi laɣiri ka ga waachi ka yino yɛ kente

Pileen paaki ni n boŋɔ ka alɛpilɛ ʒɛya ka loori nim gba ʒɛya loori nim maa kala nim nyɛla zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ piɛla

Sochɛndi ba n bɔŋɔ shɛba nyɛla bani yɛɣi baaji ka shɛba nyɛ bani kpuɣi bi baaji nima n zi ka shɛba gbiba so bɔbi bɔbi piɛlli ka bia doli bi yɛanga.

Sa lo n bɔŋɔ ka salo maa bɛ jiranbesa ni bi puhiri la jiŋli bi kuri mi shɛba yiɛ daliya piɛlla ka shɛba yiɛ daliya zɛhi ka shɛba yiɛ daliya nuɣiso.